tohathatra vita amin

Karazana firavaka maro be. Loko fotsy, soratra, maintimainty ny lokony. Ny ravaka dia entina mba hanatsarana ny endriky ny olona iray, ho entina mandeha mivoaka mamonjy lanonana.

Lakana maromaro, lehilahy roa mitaingina lakana : ny iray manao akanjo manga, ny iray manao mena, manao satroka mainty ny anankiray. Misy volotsangana, hazo maromaro mivangongo.

Rindrina vato, varavarana vy, misy peta-drindrina misy sarin'olona: misy vehivavy manao akanjo mena, lehilahy manao malabary manao satroka, misy sarina zava-pisotro.

Toeram-pivarotana ahitana kojakoja ao an-dakozia. Toy ny antsy, sotro, "passoire". Misy loko volom-paiso, volondavenina, maitso. Misy fitaratra misy hety.

Vavahady lehibe iray vita amin'ny vy, miloko volon-tany. Misy taboha miloko fotsy. Lehilahy iray manao akanjo mafana, manao pataloha, manao kapa, miloko mena, fotsy ary misy manga.

Boky maromaro mitandahatra, samy misy lohateniny avy, misy loko mena, loko manga, loko maitso, misy soratra maitsomaitso, mavomavo.

Ao anaty trano ahitana karazana asa tana malagasy. Misy sarina biby anankiroa eny amin'ny rindrina, misy tsihy, misy hazo, misy laona, misy seza.

Tanàna iray voadidina ranomasina, misy trano maromaro. Arabe misy zavamaniry maitso misy bozaka misy hazo maniry. Misy tendrombohitra kosa manodidina azy.

Vehivavy iray fotsy fihodirana, manao akanjo mainty, misy rindrina vita amin'ny biriky ao aoriany. Mirandram- bolo izy, misy fingotra mangamanga sy maitsomaitso eny amin'ny volony.

Vehivavy iray mamaky boky. Manao raoby miloko fotsy, volomparasy, manga. Misy vorona manidina anaky enina. Misy lohatenina boky miloko fotsy ary misy anaran'olona.

Fasika, tany, angady, zava-maniry maitso, misy trano vao andalam-panamboarana, misy varavarankely, misy varavarambe, misy lavarangana.

Boky anankiroa, ny iray misy sarin'olona, ny iray misy ranomasina, tendrom-bohitra, misy bozaka maitso, misy soratra menamena, maintimainty, fotsifotsy, misy lohatenina boky.

Fiangonana lehibe iray vita amin'ny biriky : misy varavarankely maromaro ; misy varavarana ; misy tafo, tafo fanintso ; misy sary hazofijaliana ; misy hazo maniry eto an- tokontany.

Olona maromaro mitazona hazo ary misy bozaka eny ambony, mirehitra ilay bozaka. Manao akanjo mafana avy izy ireo miloko manga sy mainty, samy manao pataloha. Misy hazo maniry eny afara, misy bozaka.

Arabe misy olona anankiroa manao akanjo mafana miloko mena, fotsy, volontany. Misy tendrombohitra, misy hazo maniry.

Fitaovam-pamokarana hita eny an-tanimboly toy ny : angady, angady dia angadiana lavaka ; hahitana zava-maintso, misy harona mainty, misy tamboho, misy fitoeran'ny fanariana fako.

Toeram-pivarotana iray any an-tsena. Ahitana karazana legioma sy mpivaro-kena. Misy karaoty, ovy, laisoa, tongolo. Misy hena, saosisy.

Lehilahy maromaro mitandahatra. Misy manao akanjo mainty, pataloha mainty, kiraro mainty. Misy manao solomaso, misy manao pataloha fotsy. Misy trano vita amin'ny biriky.

Boky maromaro mitandahatra ; misy loko mena, loko mavo, loko manga, loko maitso, loko volomboasary. Misy soratra misy anaran'ny mpanoratra.

Simenitra, arabe, vato, trano, hazo. Olona iray mandeha tongotra, manao pataloha, manao kiraro, manao akanjo mafana. Misy fiara-kodia.

Toeram-pisakafoanana iray miloko menamena, misy latabatra maromaro, misy seza ihany koa, misy olona misakafo. Misy sarin'ny sakafo miantona, misy soratra miloko fotsy.

Sakafo eo ambony latabatra, misy zava-pisotro ao anaty tavohangy miloko mena sy mainty, misy sakafo ao anaty vilia, misy hena, misy vary, misy sotro.

Fiara mandeha eny amin ny arabe fitaratra! Misy trano eny amin'ny sisiny, misy zava maniry maintso, misy hazo maniry, misy lanitra, misy rahona, misy tany, arabe.

Olona maromaro mifamezivezy ; misy tamboho vita amin'ny biriky ; fiarakodia misy laharana, misy jiro, misy kodiarana ; trano maroamro vita amin'ny biriky, misy mpivarotra, misy zazakely.

Boky maromaro mitan-dahatra. Boky natao ho an-jazakely. Misy sarin'olona, misy sarin'alika, misy loko maitso, mavo, manga, mena.

Olona iray mikarakara sakafo ; vilany, fatana ; manao satroka ; hazo, varavarana, varavarankely, biriky, trano, vato, lavarangana...

Tanàna misy trano maromaro, misy zavamaniry maitso, misy rano, misy lanitra ; trano vita amin'ny trano biriky, varavarana, varavarankely, misy tamboho...

Trano iray mbola tsy vita loko vita amin'ny biriky. Misy vavarankely, misy varavana vita amin'ny vy. Misy latabatra mipetraka eo an-tokontany, misy seza, misy saka ao amban'ilay latabatra.

Olona maro be : manao akanjo mafana, manao pataloa, manao kiraro. Sainam- pirenena Malagasy : miloko fotsy, maitso, mena. Trano, varavarakely : miloko manga.

Vehivavy roa maka sary, fotsy fihodirana, samy manao lokomena, manao akanjo mena avy. Mitazona harona izy ireo misy soratra menamena, misy loko mavo, loko manga.

Boky mipetraka eo ambony latabatra, miloko volontany, misy soratra, misy daty, misy anaran'ny mpanoratra, misy lohatenina boky, loko volomboasary, loko.

Tany, vato, angady, tendrombohitra, zavamaniry maitso, fasana. Ny fasana dia manan-kasina teo amin'ny Malagasy ; varavaram-pasana andevenana ireo olona maty.

Olona roa, arabe, fiarakodia, kodiarana, laharan'ny fiara, fitaratra, trano, loko manga, tamboho vita amin'ny biriky, lanitra.

Toeram-pivarotana iray any an-tsena : misy olona maromaro mivarotra sy mividy, misy voatabia, misy tongolo, misy loko mena, loko maitso, loko volom-paiso, misy gony.

Toeram-pivarotana iray mivarotra karazana sakafo, ahitana sambôsa sy "nem"., misy vidiny avy. Ao anaty sambôsa misy toto-kena, misy tongolo, misy tongolo ravina.

Tany, kodiarana, seza olona maromaro miresaka, mibaby kitapo manao akanjo mafana, simenitra, trano, varavaran kely.

Olona maro be mianatra, manao arovava, manao akanjo mafana miloko mainty, miloko fotsy, miloko volompaiso, miloko manga, misy dabilio, misy seza, misy ...

Toeram-pivarotan-dehibe iray ahitana karazana sakafo misarona. Misy vidiny avy ; misy soratra menamena, misy soratra maintimainty ; misy baoritra misy loko maitso, loko mavo, loko manga.

Lakan-drano iray maloto, voafefy vato. Misy lehilahy iray manao akanjo mena ; misy trano maromaro, misy varavankely, misy varavarana, misy tany, misy ...

Lehilahy maromaro aka sary fa andeha anao baolina, manao akanjo mena sy manga. Misy lanitra, rahona. Ny kianja miloko maitso. Misy zava-maitso maniry misy hazo maniry.

Toeram-pivarotana iray ahitana karazana asa tanana vita amin'ny hazo. Toy ny sarin-tany Madagasikara, sarina baobaba, misy rojo, misy loko fotsy, hazo.

Trano lehibe iray vita amin'ny biriky, miloko fotsy misy sisiny manga. Manodidina azy misy tamboho vita amin'ny biriky. Ny lanitra manga, misy zavamaniry maitso, bozaka.

Trano vita amin'ny biriky mbola tsy vita loko. Vavahady vy, varavarankely, varavarana. Tamboho vita amin'ny biriky, tany, hazo, varavarana hazo.

Vary be menaka, ahitana laoka toy ny henakisoa, henomby, vary, rony, sotro, lovia, tongotr'olona, loko fotsy, loko manga, loko maitso.

Ankizy kely anankiroa. Ny iray tsy manao akanjo, manao pataloha maitso, manao kapa fotsy misy tsipika mainty ; tany ; akanjo volomboasary, akanjo fotsy.

Gazety misy lohatenim-baovao, soratra miloko mena, mainty, fotsy. Misy olona maromaro, misy manangan-tanana, misy manao satroka fotsy, misy manao akanjo ba mainty.

Arabe, toeram-pivarotana iray eny an-tsena, misy mpivaro-boanjo ; lehilahy iray manao akanjo manga, manao satroka ; misy fiarakodia maromaro, latabatra vita amin'ny hazo.

Tanora maromaro mivorivory. Misy lehilahy misy vehivavy. Manao satroka fotsy, manao akanjo mavo, akanjo fotsy, akanjo mena. Manao pataloha ihany koa. Arabe, tendrimbohitra misy hazo maniry.

Toeram-pianarana iray vita amin'ny biriky. Misy tamboho vita amin'ny biriky, misy toeram-pilalaovana, misy varavarakely, misy fitaratra, misy bozaka maniry, misy tafo vita amin'ny fanintso.

Toeram-pisakafoana iray misy olona : manao akanjo bà mena, akanjo bà mainty, akanjo bà fotsy, pataloha mainty, kiraro fotsy. Arabe misy soratra fotsy, misy loko mena.

Zava-maniry maitso, misy rano mikoriana avy any ambony, loharano, vato. Toerana iray azo ilomanosana, azo itsangatsanganana, azo isekaina, azo hanasana lamba.

Gazety iray misy lohatenim-baovao, misy soratra maintimainty, soratra mangamanga, misy olona mandatsa-bato, misy sarin'i filoham-pirenena Malagasy, misy soavaly.

Toeram-pivarotana iray ahitana karazana sakafo toy ny mofo. Samy manana ny vidiny. Misy hazo, misy loko mena, loko mavo, loko maitso, loko manga ary misy vato.

Olona maromaro mivarotra karazan'entana. Misy fatana, misy varavarankely, vy, fitaratra, manao akanjo mainty, kiraro mainty, akanjo manga, pataloha mainty.

Olona maro mifamevizy, misy fiara kely , misy fitaratra kodiarana. Misy olona manao akanjo, mena pataloha, akanjo mainty, pataloha mainty. Misy trano maromaro fitaratra.

Fiara fitateram-bahoaka anankiray miloko fotsy, miloko mavo misy, tsipika mena, misy jiro, misy fitaratra, misy kodiarana, vy, arabe, olona maromaro, misy loko mena.

Vehivavy iray fohy volo, manao akanjo, miravaka, misy sofina, misy maso, misy orona, misy vava. Misy bokotra mainty eo amin'ny akanjony, miloko manga ...

Zavamaneno malagasy, antsoina hoe : "amponga" ; ampiasaina izy io rehefa manao lanonana. Ny loko maintso, loko manga, loko mena ; masoandro ; hazo. Mipetraka eo ambony vato.

Lehilahy iray manao satroka fotsy, manao akanjo, manao pataloha, manondraka zana-kazo. Misy gony, rano, loko volomboasary, misy ahitra maniry, misy hazo maniry...

Baoritra misy angady, mipetraka ao ambony hazo. Gony misy zezika mipetraka ao ambony hazo. Ahitana soratra miloko mena, mainty, fotsy, mavo ary maitso. Misy voankazo miloko mena.

Toeram-pisakafoanan-dehibe iray ary mihaja. Misy seza, misy ondana mipetraka eo ambonin'ny seza. Misy helo miloko fotsy, misy hazo ny tahony, misy varavana fitaratra.

Zazakely iray mitsiky ao an- tokantrano ; misy loko mena, misy loko manga, misy loko volon- tany ; misy varavarankely, misy fitaratra ; misy hazo...

Toeram- pianarana iray ahitana olona maromaro .Misy vehivavy manao akanjo mafana fotsy ,lokombolo mainty . Misy tavoahangy misy loko mena ny sarony ahitana kitapo .

Vehivavy roa : ny iray manao satroka mena, akanjo mainty ary mitazona elo miloko manga ; ny iray kosa manao famataranandro, manao akanjo fotsy, mitazona pôketra ary pataloha mainty. Misy harona milahatra eny amin'ny rindrina.

Fiaran-dehibe anankiroa. Misy kodiarana, misy varavarana, misy familiana, misy jiro, misy fitaratra, misy loko mavo, loko fotsy, loko manga, misy zava-maniry maitso.

Lehilahy iray mandoko trano manao sary manao akanjo maintso misy tsipika volondavenina manao pataloha mainty lokombolo mainty misy loko fotsy misy sarina paoma eo amin n'y rindrina misy loko volomboasary .

Lehilahy anankidimy manao zavatra. Misy zavamaniry maitso, misy hazo, misy tamboho vita amin'ny biriky, misy fiarakodia, misy kodiarana, misy fitaratra.

Toerana fanetezana, olona maromaro mivarotra, miloko mavo, miloko mena, miloko maitso, miloko volomboasary, soratra miloko mainty, miloko mena. Trano vita amin'ny biriky, hazo.

Toeram-pisakafoana iray ahitana seza, ahitana latabatra ; misy zava-maniry haingony eo amboniny. Misy soratra, misy sarina tanàna eo amin'ny sisin'ny rindrina.